Dro gamo asat issippe shiqid ba wogaza othishe detes azi oothizo gizaysa gidikon ukethaza bolla Qase izet yegiza mayoza bolla be kushe issippe shiqid issipetethane siqitethaza besishe de'etes.

Cora asati issippe shiiqidi issippeteththanne siiqoteththa bessiza hanoni eqqidati beettishe de'etes. Ha cora asatikka kawo osanchcha geetettidi xeysetetes. Ubbaykka issi miththaza bolla woykko issi miththaza bolla qaaphettidaysaza ubbaykka ha be'idi xeellishe de'etes.

Hezhzhu asati issippe gididi uttidayissa de'ees.ha hezdzdu asatappe gidoni de'izayi guththa na'iyo kko .he guththa na'iyokka kasishshe qase issi indiya bena gozetada woyikko gulintada uttaduss.izeta guye baganni qase miththara kexxettidda bollarakka buxanni kametida issi mata keththi de'ees .

Asati issi issuwara shiiqidi uttidayssinne eqqidayssi beettes. Ubbaykka be kushezan xaafis ekkidi woykko izi aazi miishsheza kushezan oyqqidi haa iza bessishenne siisishe de'ettes. Ubbaykka eqqidaykka biday uttidaytappe qasse issinozi bo'akko.

Nu dere gaamo wogan woyko gaamo asati ba woga besishe de'izaysa beses, ha gaamo asatika para togid dunguzaza mayid izara gupishe de'etes, gede bagaraka qase mazara kametida kethazaka besishe bollara kasanchata gaamo cenchan de'iza kasanchata doyzorezika can efizays betes.

Macatinne addeti gididi eqqidi ha beishe de7ettes. Izita giddoppe qasse issi macay uttada xaafashe dawos ha nam7u macati qasse be sinthera zoora qashettidassaza oykkidikka ha be ishe diittes. Goye baggara deiza addeta huphezikka keehi bu7ati beettizayssakko.

Issi shuchchara oosettida ogezi gede dees. Ha shuchchara oosettiza ogezan qasse asatikka hamettishe deettees gido attin ha asatappe ha baggara qasse masara ginbettida iza lanqerakka oosettishin bollara qasse biratada kishettiza keshazikka bettishe deees.

Nu derey gaammo cimati woyiko gaammo asati issife eqqidi deettes izetikka aazi oykkido gizayssa gidikko kushezan maataza oykkidi ha dhuqu istidi xambarozarakka ha beisheyeettes aazi gizo gizayssa gidikko gaammo wogazan yoo masqala gizayssazakka gish de'ettes

daro asati issife shiqidi deezayssa bessife deees ha asatikka issifetetha siiqotethanne dosetethan keehi ufayetishenne meicishe ha beyife deettes izata sinthozan xalapheza dees xalapheza bollan qasse duma dumma haaththara eqqida pampati beettishe de7eettes

Keehi lo7iza katamay beettishe dees ha katamay awan beettiza gizayssa gidikko nu dere gaammo heera oyddu tammu pulton beettiza katamakko ha katamaza giddon qasse issi ginbe wikko issi pooqezikka beettiza deezayssi qoncekko.

nu dere gaammo boncho may7o geetettizayssaza woykko dunguza geetettizayssatappe issi noza iza ha shshago asati maydi deettes iza giddon qasse issi macayakka addeaddetikka maydi dishin ha baggara qasse booththa afalazakka woykkona xalaza maydikka issipe eqqidi de7eettes

Hedzdzu kawo oosanchati utidi hab bei'she detes izataope issina maca gidishin haratika adetako izaka ba kushe bire oykada xafashe dawus izata sintan michetiday gamo dunguzakko

Oyddu asati issipe gidid betizays qonceko ha oyddu asatape hedzdzati indeta woykko maccata gidishin issinez adezako adezasika huphphez bo'ati ekes he bo'ati ekiza adezarane issi indera qasse giddon izi aza imetishene eketishe de'etes.

Cora asti issippe gididi uttidi ha beyishe detes izzeta gidon qase issiniya maca gidishin izzetaska qodheza bolla botha dunguza qashetidi de'zaysa besishe dees guye bagara duma duma asati be hupheza dunguza qopeza wothidaysi betes

Kawo oosanchchathi issippe uththidi de7eeththes; izathappe ha baggaara qassi zo7o addee woykko zo7o mayida isazikka sinththathera biroo bo7aa keeshi de7izayssazikka haa be7ishee beeththes; izathikka issipetheththanne siiqotheththan issi bolla uththizayssi beeththishe de7ees.

Gaammo asati woykko gaammo bayra cima asa getetizaytti issippe gifidii eeqida izetikka dunguzaza mayiddi kushshezankka dumma dumma cirazakka xambarozakka oyqidii uubbaykka issippe eqqidayssa besishe de'es.

daro gaammu asati issipe gididi issifetetha siiqotethanne dusetetha malizayssa gididi issife uttidi ha beyshe deettes iseta giddon aadhdhi di adhi die be hupheza bolla qoofi woththidayti deishinka hara baggarakka dunguzakka be qodhezan yeggizaytikka deettes

Cora asati issife shiiqidi eqqidi zuretifenne tobetife de7ettes izetikka issife shiqidi haasayizayssinne tobetizay aaze gisayssa gidikko kawo oosanchati issi metopolana giidi he motozas shiiqidi uttidayssi qonce gididi de7ote

Issi adde dizayssazi ha be7isho dees. ha addezikka dungguza sinthe baggara dungguza malizayssaza mayidi bollara qasse booththako izi mayida mayozi. Addezi nam7u koshshezakka wola oysethidi ha uttidi be7ishe dees.

cora kawo oosanchati issife gididi pude bey ishe de'eettes. izeti esgizeshi deezayssikka qoncce gididi beettishin izataska qasse yootishe diizay oona gidin erettonna agikkokka izata giddon issi adey dizayssi qasse dungguza qoofeza wothidi uttides.

Dumma dumma kaththa qommothi issi bolla de7eeththes; ha kaththa qommothi miththappenne hara hara muruthappenne demmana danddayizaythako;ha kaththathi nuuni miza gidikko nuus keehi go7a immiza kaththatha koo;izathakka nuuni zera mizay buddena gi xeeseththes.

Issi keeththey beeththishe de7ees;ha keeththazikka aazaara kameththize gizayssa gidikko woyshsha bollape ekeththiza miishshi des;hessika qadabe geetheththi xeeseththes;izaara kameththiza keeththathi beeththishin ha baggara qassi dungguza mayida maccathinne aththumathi issipe gidi he keeththaza gede oykkishe de7eeththes.

issi macheranne adde zara issipe deettes qasse sekaytikka naytakko he naytappe indeya issi naaza bolla idimmada eqqada dawus qasse biittan uttidadezi nam7u nayta beki7on udumidikka ha bessife deees

issi naya be wogazanne be seedaza bessashe de7awus be qoodhezanne gozda geetettizayssaza daro medhoy deezayssaza yuyishada yuuyishada xaaxada xaaxada aaththada de7awus kushezan qasse gaaya maliza miishezakka oykkada be bollazakka bessashe de7awus

Heedzdzu nayti aazi ooththizo gizayssa gidikko kushezan mashsha oykkida he mashshazara qasse haaththazappe mole geetettizayssaza kessidi foqqishe de7ettes. Ha mole geetettizayssazi nu bollas keehi go7a immiza do7atappe woykko medoosatappe issinodakko.

dumma dumma qalameti ti ettida bessay beettishe dees ha qalametikka iza sonthaykka ereto nagito aggikkokka shuchcha malizayta bolla qasse ha shuchchata malizayta giddon qasse dumma dumma haathatikka eelidi dezayssi beettishin ha shuchchati lanqerakka kahi beete ekees

nam7u oototi issi pe deettes ha ototikka karetha medhotakko otota gasse baggara qasse tamazi eexxishe deees otota giddonka katha zeeleto nagikkokka kaxishe deees issi oto giddon qasse mithaykka eqqidi dezayssi beetees

he woganne be seera bessishi asati deettes hessika be hohpheza dichchidi izakka pixidi behuheza bolla booththa ra qachidi woykko booththa sharbera qachidii ra baggara qase kallo okkidi booththa pillazakamaydi izata yssi baggara qasse issi adizikka misile denthishe deees

issi gitade dey si eqqiri dees haddezikka gaammo boncho may7o goykko dunguza geetettizayssaza maydi hamettishe dees izikka aaza giddon hametishe deeze gizayssa gidikko katha qomotappe issinoza giddonko hessika uutha geetetti xeesettizayssazakko

nam7u asati bettishe deettes ha nam7u asati buutha issi mala maydi may7o maydi keehi lo7izaytakko ha namu asatikka kushezan ciishsha oykko xieshsha geetettizayssaza oykkidi issipe deettes izetikka issife mushuta geetetti etetiettes

issi so asa gididayti oydati issife eqqida ha so asatappe nam'ati nayta gidishin sekayti qasse addezaranne machoyirakko ha naytappe issi naya maca gidishin qass issi noizikka adde naakko aadde macayssi woy indeys huphezikka keehi gitetti dadettidayssa bessid de'es

Nam'u oototi tama bolla deife deettes ha nam'u otota garsera qasse tamazi izeta giddo eexife deettes ha ototikka keehi karethakko izetappe issi otoza giddon qasse mithaykka eqqidi de izayssi beettishe deees

issi macayakka ba7ashe da7os izakka ba7ashe de7izayssazi aasye gizayssa gidikko maydhe geetettiza woderozan jarkaneza be bolla kessada woykko be zokkoza bolla iza ba7ashe de7izayssi beettishe de7ees.

issi aaho denbay beettees ha aaho dembazan qasse gaammo bayra asati woykko gammo bayra chimati sipe gididi ba dunguzaza woykko boncho may7o geetettidayssaza maydinne xambadozakka kushezan oykkidi uttidinne eqqidi issipe dexes

am'u nayti issife uttidi de'eettes ha nammu naytikka aazi ammano naytakko izetikka ortodokse geetettiza chalteza giddon goynniza naytakko izetikka maxaafaza ekkidi woossishe deettes.

Shuchchati garsera deeshin he shuchchata bolla qasse dumma dumma ceeshatinne cilela maatati dolidayssi beettis ha shuchchata garsera qasse booththa haatxekka goggish deezayssi qonce gididi beettihi de7ees.

issi ammano aawati ha beyishe deettis ha ammano awatikka huphezi keehi izatasi diccidi izata hupheza bolla qasse qoofeyka deeidayssakko iza ta kushen qasse masqalizikka beettishe dees ha ammano awatikka ortodoks ammano aawata woykko phaphaseta gediti xeeysettidaytakko

dumma dumma xuufera xaafettidayti bettihe deettes ha xuufezikka gittara xaafettida xuufezi issi telebezineza bolla sakoos geetettizayssi beettees galtera qasse digita transformin seebingende kredit kopporetis geetettiza xuufezikka geetti deees

Bollara gitara xaafettida xuufey deees ha xuufezikka addis lissane giza xuufezi bollara xaafettidishin gathera qasse ginbettiza misileykka beettes ha misilezappe qasse daro asati issi pe gididi woykko daro xuufey iza xaafettida iza bolla bettishe deezayssi qoncekko.

nam7u addeti issipe eqqidayssi beettees ha nam7u addeti giddon zoomishawoykkidi izo beishe dees izatappe issi addizas huphezikka qasse bo7attidayssakko ha bo7attidayssappe guye baggara qasse tophiya bandilaykka bettishe deezayssi qoncekko.

Issi macadizara bemoobaalezan aazi beyashid sugizayssa gidikko nuus issi woga bessashidawos woykko nuni ooththonta mala nuus bessa shidawus aazi ga sugizayssa gidikko xinqaqe meleqte lemobaal wankin de teqamoch gizay xuufeza bollan xaafada iza nuus yoota shi de7awus.

Daro nussi korrontte imanassi dandda'za shubottine dumma dumma birrata qommoti issippe giididi detees.ha baggara qase kareththa shubottii xaaxettidi gede Gita shubotta bolla qashettishe dizayssa beetees

Issi aaho dembazan bollara heedzu koronte shubota qachchetidaysi beetosona. Ha heedzu shubotika qasse issi eqqida pooleza bolla deetees. Poolezi eqqidason dumma dumma miththatine maatati beetishe de'osona.

Awappe be giddo po'oza saabidi woykko awazappe be demmidiza hayile woykko enerje geetettizayssaza immanas danda'iza soolare geetetti xeyssetes. Hessikka qasse awazi po'oza nuus omarssara immana danda'izayssazakko.

Issi addezi mithaza bolla be caammazarafudeekke ishe deees addezikka aza si geze gizayssa gidikko mithazi poole geetettes hafoole zikkanos iza shuboza qachishe dees azas qachze gizayssa gidikko eexana giidi koronte iza bolla eexxana mala shuboza qachishe deees

Nam'u asati nuus korontey eexxana mala dandayiza miifekko he korontezi eexxiday qasse dumma dumma shubuti de'inko he shubozi qasse mitha bolla woykko pooleza bolla qashetinko iza ya nam'u asati iza bolla kirdi iza ooththishi de'ettes.

Issi addezi ha beyidi be duunazakka doyidi tamarsishe deees he addezaska qasse baaze geetettizayssazi qolhdhezan aadhdhidi deees addezikka kushezan biireza oykkidi izara ha tamarsishe de ishe iza sinthenka xarapheza bolla waraqataykka deees.

Nuni izara poohwo demmana dandayiza miishe dees ha fowo nuni demmana dandayiza miishezi nuus wode ehida miishakko hessika koronte geetetti erettes ha korontezas qasse shuboy dees ne shuboza giddola yiidi nuus eexxees izikka shubozi nam7u mithata bolla qashettidayssi bettifhe deeees.

Daro asay issipetetan shiiqidi dizaysa besidi de'es ha asatika gede bagara duma duma gimbeza garsan uthidi ha bagara kaseka dunkane keetetida gizaysan uthidi issipe izeti hasa'ishe dizaysa be'ays.

Daro asati issipe shiqidi deezayssa bessife deees haasatikka issoy issoy be izi eqqidi be oosotaka ooththifhin izetappe qasse issin deya masote woykko keeththa wulaza bolla qadakka gide be ashi de7awus

issi n deya ha uttada beyashe deyawus ha indiyakka kasese keehi hanqettada kushizan qasse mobaleza oykkada iza beyashe de7awus ha indiyaka keehi ufayetiza lo7izayssanne medhozikka izis keehi dass gizayssakko

isioydzi bettife dees ha wodezappe qasse garse baggara oyddu guutha wodetikka yafalan eqqida hagita odeza bolla qasse numi ayfe tukki izara uyana dandayiza sinetikka ekkida gede baggan qasse dumma dumma miishazan biira geetettiza ushshasikka uttidi deezayssi qoncekka

issi indeya zo7oyo woykko keehi miicashenne ufayettashe zambileza giddon katheta shiishsha omaxa oykkada iza oykkashe de7owus izippe gede guyey baggara dumma dumma soo mishatikka issi bolla uttidayssi beettes

Awaashe bankey geetettizayssi beettees ha awashe bankeykka asa nayti izappe bidi dumma dumma bessappe yizayti metotidi be miisha kessi ekkanas maaddizayssa bessishe dees izikka wodera yiidi ekkana dandayeta gidi eyootishe deees.

Issi zo'o mayo mayida adezi haa be'ishshe dees.haa zo'o mayida adezikka bee dunazza doyiddi haa be'ees.izasi huphpheza bolla de'iza qoppezzikka kareththa qope .izzi izara hamettiza kamezzikka iza guye bagarakka gede betees.

Kawo oothanchati issipe gididi eqqidi de'eetees. Izetappe heedzati karetha mayo mayin,karetha mayo mayida heedzatappe issi addezi qasse issi addezas waraqate immishin ubbayka iza beyidi be kushe baqqishe de'eetees.

issi kaame woykko booththa kameya bettashe de7awus ha booththa kame bollarakka qasse zo'o xuufera xaafettida xuufeti de7ettes xuufezikka abbulanthe gidettizayssakko iziska go7ozi aazye gizayssa gidikko nuso aayetikka ubba aayeti mecettiza woykko yelana izeti mecettiza wode izeta elesidi hospitaale woykko akkimeso gaththizarukko.

asati issipe shiiqidi tubbozan oykko haaththa bumbaza nidayssa haaththazan gede pentamasatizayssazan kessifi deyettes gede baggara qasse gita ginbeykka beettihe deeizayssi qonce gidifin ha baggara gashe qolqora keeqettidayssikka beettihe deees

Wolqama woyko booththa kaamey bettishi dees ha booththa kameza bolla qas zo7o xuufera xaafettidayss gabettis ha kameza bolla xaafettida paydoykka uddufu xeetanne hedzdzu tamanne uddufunaka bessishi dees gede baggarakka iza sunthazi xaafettizayssi qonceko

Issi woliqama gimibezi betishe deesi ha gibezikka qase dumma dumma katamata giddoni looizayisa woyikko hotele getetidi xesetizayosa gidoyisaza malizayisakko iza giddoni qase cililo matati yafarani othetizayisikka izeta giddoni qasekka biratara qachetidayisi betishe deesi

Issi Adey dizaysi gede asata tamarisishe de'es. Gede Bagara qaseka ubbayka uttidi kushe idimidi ha iza beyishe de'etesim Izi aazi tamarsizako eretena agikoka ubbayka ha simidi iza beyishe de'etesi.

Gede baggara asathi woykko kawo oosanchchathi issipe gididi eqqidayssi beeththees; ha kawo oosanchchathappe ha baggara qassi dumma dumma gimbbethi gashera gimbbeththizayssi de7ees; ha gimbbetha lanqqezan qassi cilil7i ekkiza maathathinne gashe miththathi biro dicciidde de7ees.

Dumma dumma pooqethi beeththishe de7eeththes; ha pooqethaskka kamay bolla ra zo7ora kameththizayssakoo; giddozan qassi asathi izan yiidinne shippizaa sohoynne iza yiidinne hameththiza sohoy beeththishe de7ees.

Issi aho demban masqala bonchiza mala daro asati issi bolla shiqida ha daro asatika botha mayo mayidinne kushezan qasi tophiya bandira oyiqidi kehi yexishenne ufayixishe dizayisa beses

issi booththa mayda ddezi ha be kusheza piddi histidikka haasayisho dees haddezaska qasse ayfeza bolla mana xile geetettizayssi dees izappe gede guye bagga qasse dharabhezaza bolla booththa xilil7o woykko booththara pudhdhida miishati woykko ciishsha pudhdhe tibetti gedehettes

issi bessazan addebabay geetettizayssazi beettees he addebabay geetettizasawoykko yuusho geetettiza bessazan kameti izara aadhdhishe hara harara gaacettonna malanne issoy issora catettonna mala giddon maatay deees he maatazikkakkehilo7izayssakko

issi adde dizayssazi ha miicishe be ishe dees izaska ayfeza bolla manaxilee woththides ha addezikka qasse be duunaza duyudi achchazakka bessidi haa bees izaska shuraabezi karetha gididi addezi be kusheta idimmidi eqqidi be ise dees

daro kawo oosancha gididayte issife shiiqidi uttidi tamarishenne ezgishe de7eettes izeta qasse issiy addey karethanoy may7idayssazi geede simmidi izetas qofa imishin izetikka he e qofaza si7i giidi ezgishe de'eettes

Nam7o baggara wolqama ginbe keeththati beettettes ha wolqama ginbe keeththata giddora qasse gede asfalte geetettizayssas woykko ginbetti oosettida shuchchape oosettida ogezi dees ha ogezi gede qasse iza giddon aykkokka asatikka kaametikka baynta hista bessife de ees.

kawo oosanchati issife gididi uttidi deettes ha kawo oosanchatappe issi addezi be qodhdheza woykko be baaxeza bolla be kusheza wothidi mangaretishe deees gede baggara kasse giddon uttida indiyaka warqateza bolla xaafashe beettawus

nam7u wolqama ginbeti bettihedettes ha ginbeti qasse dumma dumma ooso bolla nuus feyana dandayizaytakko izeta achchin qasse nuus koronte eexana dandayiza ampoloza be bolla woththida poole mixazikka eqqi dishin gita aspalto ogezzara qasse issi kaame bifin addezikka izaachara hamettihe dees

cora asati issife shiiqidi eqqidi ha tobetishenne hasayettishe deezayssa bessife dees asatikka ubbay waraqata kushenka oykkidaytikka deettes tophiya bayndidazakka kushen oykkidi issife issoy issara gididi dee beettizayssi qoncekko

Wolqama bessa woykko dembazan dumma dumma maatati melishe dezayssi bettishe dees he denbazenka guutha mithati pude lee7era diccishe dettes gede baggara qasse ginben keexxettida keeththatikka qonja gidi dibeettettis.

issi aaho dembay woykko dalga denbaye beettees ha dalga dembazan qasse dumma dumma maatatinne melishe deiza maatati beettihe dees gido attin gede baggara qasse hooqe woykko ginbettida keeththazi geehppe beettishe dees

dunguza may7o maydadezi ha sinthe baggara deees gede guye baggara qasse zooshuurabe mayde issifetethan asati be kushekka idimmin idtidayti deettes gido attin izata sinthan metettiza miishezikka muuze geetettizayssazi xarapheza bolla deees

issi gita katamaza giddon gita ginbey beettishe dees ha gita ginbeza achchan qasse dumma dumma asati aadhdhi debadhidikka eqqidi deettes ye maatazata giddon woykko cilil7i beettiza maataza giddon tophiya bayndelaykka beettishe deezayssi qoncekko

laapu asati issipe eqqidi ha be ishe deeettes ha laapu asatappe issi noya indoyokko qass gede baggarakka issi addezi zo7o oykkidi ha be ishe deees issinozi qasse mobaalezakka oykkidi iza xeellishe deees

Asati issife shiiqidi eqqidayssa bessishe deees ha asata giddonka issinezi akimezakko sekka qasse uttidayssazi harganchakko hessi uttidayssazikka ayfe hargancha gidishin he akimezikka qasse ayfeza giddon iza dhale yeggishe deees

Asati issipe shiiqidi de'izaysa bessishe de'ees. Ha asata sinthen qasse maata biita bolla qoletin iza bollara izeti hametishe de'izaysi dees. Guye baggaraka qasse miththay woyko kuwa immana mala izeti tokkida miththayka beetees.

Cima asatinne yoogatikka ubbay maccati addeti issipe gididi oydeza bolla woykko xarapheza bolla uttide deetees. Izeti uttidaykka aaza gaasos gidinka issi akime dizaara izeta sinthen qasse waraqataza oykkada gede izeta be'ashe izeta de'awus.

asati issippe shiqidi de'izayssa bessishe dees, ha asatappe issi gita adde woykko karetha maydayssazi akimekko, he akimezis huphezikka bo'attizayssakko, guutha naysi sidheza doydi izakka xelishe de'izayssi beettees

Kaameti issippe de'idi eqqidaaga be'ashe de'ays. Ha kaametappe issi kaamezi goye bagara doyetishe des. Azaasi doyetide gizayssa gidikko iza gidon asata borssa woykko hanxxa geetetizayssi gididi de'eees. Iza gidon asikka beeteena.

ichaachu asati issipe eqqidayssa bessishe dees ha ichaachu asappe giddon eqqidayssazi izi aas idimmin ubbaykka gede iza beyishe deeettes gede baggara deiza addeza suphezikka bu7akko izitappe gide haho baggara wolqama mithatikka cillil idibeettife de7eettes

Nam'u baggara oyddu asati uttidi deeettes ha oyddu asatappe issi naya macako ha macaka waraqataza bolla xaafashe deyawus izetappe qasse heedzdzu addeta attidaytappe issinozi adde bo7azi gedekka izeta beyidi bizeta sinthenka gita waraqatay kubbetidi deees

gede baggaranne ha baggare issife gididi asati utti deettes haasata sinthenka xaraphey dees haxarapheza bolla ubbataska qasse waraqataynne dumma dumma pampay haaththera uttidayssi beettifhe dees ideta giddon qasse issi addezi gede eqqidi fidetasi qofa misho deees

Issi gelosoynne keesasooy beettizae bessay dees he gelosoynne kessasoy beettizayssada qasse naagiza nam'u naaganchati ulaza bolla eqqidi iza naagish deettes hessika teenasanse woykko haakimato beretiba bithako giidi bessife deees.

Ichaachu asati issife gididi eqqidayssabe ashshe days hayichachu asatappe qasse giddon eqqida asa addezi xaaxi diizi aazayi dimmidi dees seka udddo asatikka iza ubbatikka gide ekkana gidi be kushekka gidi izas immishe de7eettes

Daro addeti issife shiqidi eqqidayssi beettes addetikka bi qoodheza bolla zo'oranne booththara walaketida dunguzaza yeggidi isso issoara gede qanthe simisidi eqqidi haasayishe deezayssi qonce gididi beettishe direes.

issi wolqama hospitaaley beettishe dees hospitaaleza giddon qasse asati woykko akimeti hamettishe deettes iza giddon qasse harganchati atsaza bolla ubbaykka ichidinne pude ganna baggala dhoqu gidi beettishe de7ettes

daro kawo osanchatu issife gididi uttidayssi beettees ha kawo osanchati macatinne addeti deizaytakko izetikka ha waraqataza oykkidi hizetas yootiza asi haray beetton agikkokka keehippe ezgishe de'eettees

Booththa xuufera issi ginbeza bolla xaafettidi ha be ishe deees hessika aazi gize gizayssa gidikko abisiniya medanite beti gidi xaafettides hessa gussayka abisiniya dhale keeththa giidi yootishe deees.

Huyddu asati issipe ha beishe de7ettes udddu asatappe giddon eqqida nam7ati macata woykko indeta gidishin sekayti qasse addetakko ha giddon eqqida macatappe issiniya qasse warakataza ha bessada miicashe de7a.

asati issipe uttidi ha beyishe deettes ha asati qasse keehi miicishenne issipe gididi siiqotethaza bessihe deeettes izeta sinthan dumma dumma ushshati beettosona ha ushshatikka mirindati tukketi dumma dumma uukeththata mishe izeti deeizayssi qoncekko

4 adet issipe gidid detes, ha 4 adetappe 2 Botha mayin 2 qase karetha mayidaytako. 2 azi oothizo gikon issi pompazara woyko issi butuli'ezara kushezan zo'o mishe oykid ha besishe de'etes

Asati issi heran gididi ubayika habara ke'di othishe de'etes asatika aza othizo gizaysa gidiko shuchata issi bola ha maxidi qolidi shishishe de'etes gede bagaraka qase duma duma asati hokidi ziqi gidika othishe de'zaysi betes.

Issi beyanasinne xelanass lo'iza ogey des ha ogezikka qas izara kammeti hamutanassinne madizayissakko ha ogezi osetida gassoyikka iray bukishin izi mecetidi bonta mala ha'i kehi lo'eththidi oththida

issi guutha nazi ha baggara bees ayfeza bolla manaxideza wothidi miichishe dees iza lanqan qasse zo7a ushu uyettizayssazikka pompaza komidi dees goy baggara qasse macatinne addeti issife giide ha eqqidi beyishe deedees

heedzdzu asati he issife gididi eqqidayssa bessife deees ha heedzdzu asatikka gede baggara aaze ooth zogizayssa gidikko dhaleza shamishe deettes oonappe shammi zogizayssa gidikko issi dhale bayziza akimezi dhaleza farmasiste geetettiza ademi bayzife deees

kawo woosanchati issipe gididi hamettife deettes hakawo woosanchati pe kusheza issoy issoara oosethidi woykko baqqishenne mincishe deettes izata giddon qasse duger deliza sata kilille ayssizadezi xila7one geetettizayssazikka qonce gididi beettife deees

Daro asati issipe gididi mashinaza giddon be ishenne be sunthasaka izati xaabisana mala guye baggarakka eqqidayti de ishe deettes ha mashinazikka karethayka dumma dumma asatara gididi issipe izati deishenne xaafishe deizaysi qoncho gididi beettihi de7ees.

issi katamay beettishe dees ha katamaza giddon qasse dumma dumma soo asatasoy woykko dumma dumma qorqoreti gashera keexettidi booththaranne zo'ora bettishe dees ireta giddon qasse aadhdhidiyaadhidi mithatikka maatati cililidi beettosonne

issi wolqama ginbezi beettishe dees ha wolqama ginbezi qasse nuus aazas goeze gizayssa gidikko dumma dumma karetpe hiza asati iza beidi nuus gabe gelithana dandaizayssazakko izappe gede guye baggara gita katamati deettes ba katamaza giddon dumma dumma aadhdhidi beettiza sootinne mithati cilil idi beettishe deettes

arbamince woykko oyddu tamu polto beetettiza bessazi bettishe dees iza giddon qasse dunguza adde baabaye geetetti xeessettiza bessazikka beettishe dees gede baggara qasse koronte mithatinne dumma dumma mithati eqqidi de'izayssi qoncekko

guutha naytari naytati gede baggara de'ettes ha baggara qasse issi addezikka gede simmidi izata beyish de7ettes ha guutha naytikka qasse mithaza bolla koronte shu woza xaaxigi iza qachish de'izayssi qonce gididi de'ees

Daro kawo wosancha malizayti issife uttidi gede be ishe deettes ta beyiza wodeta keehi lu'izaytanne ufaysizayti deyshin ha izata macata giddoppe qass issineya miicashe de'awus as qasse hara mace aka be kushe be korodoza kushen aaththada iza be kiwozan wothadus.

daro gaammo mawo mayzayti hoykko gaammo boncho mawo mayzayti issifetethanne siiqotethan issife shiiqidi deizayssi beettife deees haasatikka ubbay bollara issi medhoza maydi eqqidi deizayssi beettife deees

asati issippe ubbayka ha beishe deettes gido attin sekayti attihin izetappe issiyadezi be ayfeza bolla karetha munatxileza woththides a harati wothonta aggikkokka izi woththidi ha beishe deizayssi qonce gididi beettees

ichaachchu asati issife eqqidayti deettes ha ichaachchu asatappe qasse issi neya maca gidishin ha macaakka be hupheza qasse dunguzara goozettada eqqadus ha baggarakka issi pulu midadey woykko booththa itikey diza addezikka eqqidi hissife be ettife leettes

Asati issi katamaza giddon eqqidi issoy issora hamettishenne haasayishe de'eettes izatappe bolla baggara qasse poo'iza miishe dees ha foo'iza miishazikka aaze gizayssa gidikko koronte geetettis esites korontezikka nam'uson izi caddidi poo'izayssikka booththara caddidi pooyizaysh beettishe dees

Issi wolqama katazan katamazan asati issife shuuqidi de7eettes ha katamazappe qasse dumma dumma anqashata denthana giidi macatikka peexaza oykkidi izara ha pittisho de7eettes gede baggara qasse ginbezachinka dumma dumma asati hamettofe deezayssi bettisho deees.

issi aaho bessay beettishe de7es ha aaho bessazan qasse dumma dumma shubotara qashettidi woykko shuboti waaxettidi issi bolla deizayssa bessihe deees ha shubotikka kasse nuus aazas goyzo kizayssa gidikko koronte izata giddorapowana mala ooththizaytakko

Namu'u asa zeretha malizayte deettes issineekka maca gidishin issinesia adde malizayssakko gido attin izetaska ayfesozi huphesozikka ubbaykka asa males attin asa gidana dandayettenna.

heedzdzu asati beettife deettes ha hedzdzu asatappe issi addezikka ha simmidi haasayife dees izi haasayiza qaalazi dhokku gidi hara asa seetettana mala ha baggara qasse hara asa kushezi izas he hasayaza dhokku istita miishaza oykkidi dees

issi adde dizayssazi mashine woykko komputere geetettizayssaza be sintheza woththidi he mashineza aggidi ha qasse ha baggara xalapheza bolla pampara haaththeza woththidi pampaza achchen qasse borsa woykko kordo geetettizayssaza wothidi addeze ha be ishe deees

Ha baggara nam7u kawo oosancha malizayti issipe uttidi deezayssa bessishe dees gede baggara qasse ha asati woykko goshshanchatikka hara dumma dumma gabareti uttizayssa bessees ha kawo oosanchati oonante gijayssa gidikko pirde qeeththan uttiza daynnatakko.

issi aaya ha beyaasho deawus haa7iyaka karetha sharbera bena mayettada huphezakka karetha goossera qachada issi addezi qase mobaylezaranne issi kooshsheza dhoqu histideyssizar oykkidi izis gestisho deee

issiy addey zo'o shurabe ma7oyssazi eqqidi ha haasayees izi haasayishin qasse izi haasayiza qaalaze woykko koshezi dhoqo gidi daro asata giddon seyetettana mala ha baggara qasse hara asazi iza koshezi dhoqo ooththana mala iza duunazas afdisi sishe deees

Asati be herazape anqashata dendishene issi bola shishishe de'etes azasi shishize gizaysa gidiko ba bolape anqashti metone payateta harge ehonta mala sintera adhidi lo'atishe de'etes.

Assati bee herazza lo'athishenne pitishe detessi. Etaka duma duma aniqashati shiqidi izata bolla harige ehona mela sinthatidi bena gigishe detesi he anqashazaka issi kamezani athidi efishe detesi.

Daro maccathinne addethi issippe gididi eqidi dethes. Ha maccathikka gede bagathi be hupheza xaxetidinne gulonttidi eqidayssi bethess. Ha bagara qassi issi indiyakka kusheza kallo oykkada izzatha guyen qasse issi kamme bethishin dees.

asati issi denbaza shiiqidi daruti issife shiiqidi deedayssabe ashshi days hasatappe ha baggara qasse gaareza issi baggara dhuqu histidi qasse issi baggara ziqqistidi izakka laagish deezayssi bettishe deees

Asati issipe shiiqidi ooso ooththishideettes ha ooththizayti macatikka addetikka issi bolla gididi kaameza giddon mal'uma anqashata caanedi shideettes issi addezikka bolla keydi izeti keeshsheza kafude izas gaththi she deettes

asati isipe gididi be heeraza lo7ethishenne ishalisishe de7eettees ha herazi nu payatetha bolla metoo ehonta malanne dumma dumma hargeta ehonta mala anqashata kaameza giddon geelsidi caanishe deizayssi beettishe deees

issi heeraza keydi woykko be heeraza keedi asati pittishenne ishalisishe deeettes izetappe ha baggara issi indeya be duunazakka goozettada kushe feyxaza oykkada izara pittasho de7awus

asati be heerazi iitonna malanne dumma dumma harges izeta aath immoonna mala be heraza peyxa ekkidi pittishenne izan gufida woykko izan diza diirata shiishshidi issi bolla maxidi shiishshish deezayssi bettifhe deees

asati be heeraza lo7aathishenne pittishe de7eettes izetikka iza pittiza miishozi payixa geetetti xeessettees haygeti pittiza gaasozikka ha anqashati asa nayta payatetha bolla dumma dumma hargetanne metota ehonta mala heerata lo7athishe de7eettes

Heeray iitonna malanne heeray anqashatan iitonna mala asati shiiqi duy macatikka addetikka ubbay keedi iza pittishe dees taybe iza wodey asati be kushezan peexaza wooththidi pena hargeppe naagana mala be heeraza geeshishe deettis.

Daro bothanne karethara xafetida xufeti de'ettes.ha xuufetikka azi yottizee? Gizayssa giddikko dumma dumma zoneta zare zanggarata dussasonne mobale paydotta oychishe de'ettes.

Issi aaya dizaara ba huupheera booththa sharbbedankkogulleththadankko gullenththada woykko goozenththada kusheza giddon qa booththa waraqatheza oykkaza ayi giza tsuufee iza bolla thaafeththidee gizayssa gidikko adappa ethoophiyaa bolla tsaafethin garsseera qasse faydan be inggilizigna giza tsuufezikka tsaafeththidayssi beeththees.

Issi inddiya ha be'she dawusu ha inddeyikka azi gizzo gizayssa gidikko ye paydda liyu quttirinna ye payda telewacci quttiri gaada ha hasa'ashe de'awusu iizaka huphphezaka kehi giita woykko ithikey kehi giita giddidaraka ha kehippe uffaetada beashe dawusu.

hisi kuwa immizayssaza giddon gelidi asata suntha issi addezikka xaafishe woykkoma zaggabishe dees ha baggarakkaasati issife gididi uttidayssi beettes izitikka uttida bessazikka wolqama mitha gatsen uttida

issi adde dizayssi eqqidi deees ha addezikka kushezan qasse moobayleza oykkidi be tohotakka qaxidi eqqides iza sinthezan qasse firashuewoykko shugiza oydezi dees gede baggan qasse topheya bayndeda misileykka bettishe deees

issi macaya ha uttada asa sunthata woykko nashonal aydey geetettizayssaza xaafashe dewus izakka aziga zogizayssa gidikko bolla xuufezi bessiza mala nashonal aydeyye mizgeba hidete be qirbu ye holumitoppha gide tama hono ayqqer minna tamelketu gaada ayga zogizayssa gidikko penatethi xaafisiza aydezikka mata gizen ubbayssaska maata gidontayssa bessashe de'awus

Issi maca dizaara be ayfeza bolla mamiishaza wothada woykko toknologi immiza maykroskoppe gitettizayssaza wothada woykko miishata izaara xeelishin gitisi bessiza miishaza ayfera be aasfe de7awus izikka ha7i xeellafe dedayssi qoncekko

Oyiddu asati issippe dizayissa besishshe de'ees.haa oyiddu asatikka kushshezanni gonidaleezakka oyikkidi xanibarozakka oyikkidi Gamo bonchcho mayo woyikko dunguizza gettetizayissa mayida detees.

Issi kawo ossanchay diizayssi ha simiddi hasaishshe dess iza sinththenka izi wayetona oyqana mala madiza mishshay dess guye baggara qasse ye polisi qene giza woyko poliseta galasa giza xuufey bollara xafetidi desi.

Darro aasati issipetethani coratethani deyidi isoyi isuwara gididi hametishe deyesi betesi ubbayi yexishene be kushezani woliqama kalota oyikidi gupishe dizayisi qonce gididi dishini izatape gede guye baggara duma duma matayi betishe desi.

Karetha kaameti yafaran gididi hametishe deetes ha karetha kaametas sinthen de'izayssazan qase nam'u asati be bolla yanxila woyko geetetizaysaza tolidi be kushe haa bessidi haa saro gishe bizayssi qoncceko.

daro asati woykka ha asati kawo oosancha geetetidaytti maccatinne addeti gididi issippe eqqidi be7she deetes. Ezeti be7izayssati aaze giyassa gidikko gimbbeza bolla booththara xaafetiza xuufe issi addezi ezeta besees. Izetikka izza be7ishe de7eetees.

issi aho ogey beettis hawugezikka qasse shuchchappe ooosethida aspalte biirettizayssezakko iza giddora qasse nayti ufayetishenne issi mala mayo ma7idi iza bolla laaggisho deettes goye baggara gede dumma dumma maatatikka cilel7idi beettosonna

tophiya bandira malizayssafe hara gididayssi gide misileza bolla eqqidi woykko xaafettidi deees asatikka ubbay shiqidi iza be ishe deettes ha asatikka kawo osanchata malizayti issi fetethan uttidi shiiqidi de izayssa bessife deees

issi mala mayo maydi ubbatikka eqqidi ha beyishe de'ettes izitappe giddon eqqidayssazi qasse kareth adde gidishin ubbatikka aaththidayssazi booththa camma gidishin sekka qasse heedzdzati hara melo camma aaththida guye baggarakka qase cilil'o mithati woykko matati beettishe deettes

Gaammu bayre asataranne seka asatara gididi issife deettes bayre asati gaammu woga woykko boncho may'a dunguza geetettizayssaza mayidi ubbatara naytikka aazi gizo bizayssa gidikko sarotetha laamedhife deettes.

issi bessane asati shiiqi uttidi be dusatethanne issifetetha bessiza hanon shiiqidi issoy isso hara uttidayssi bettishe dees izetappe issi indeya qasse booththa mardan bena gulanteda deshin izeta sinthezikka gita xarpheezazi utti dees

Issi boossohon uttidi addezi ha beisho dees aaddeza sinthen qasse lo'o lo'iza maxaafay karetha maxaafati iza sinthezan uttidayssi bettihe dees ha addezikka oone gidayssa gidikko ito'iya kawo daqalay minister abi aymede geetetti xeeyssetees.

Coro asati issippe gididi issi a huden badan deizayssi beettes ha coro asatikka giya malizayssan keydi ubbaykka issafetethanne siiqotethan gididi issife deizayssa be asho days guye baggarakka dumma dumma mithati beettizayssi qoncekko.

Asati issi bolla shiqidi utizaysa Be'ashe de'ays hasatika qaseka azi othozo gidaysa gidiko issoy isara tobetishene zoretishe be oyideza bolla utides gede bagara qasi na'mu cugan utidi asati magabishene wariqateza bolla xapishe dizayis betes

laapu asati issife gididi eqqidi de izayssi beettiishe dees ha laapu asatappe issinaya qasse indokko ha indo akka be huphizakka goozettada benakka utaru mewura gasettada dawus izetikka izetappe issiades uttidi boothama mayidayssazikka be komputeri woykko mobayliza be ishe dees

Asati issipe gididi uttidi gede beyishe deettis asatikka kawo sanjata malizaytakko izetikka usuppunatakko namma namman giidi woykko cugan cupan giidi uttida he nammatikka gede bagganka pompaza be sinthen wothida issi beettikke deees.

coro asati issi dembazkedi issipe deezayssa bessife dees ha cora asatappe ha baggara issi naaze iza bolla tooza bolla doometethay beettin izikka hamettife be saykilezara hamettife deezayssi qoncekko

2 kawo osanchat betishn ha kawo osanchateppe issinez gede bagara utid de'es, ha bagara qase qopeza wothid kushezan qase iza qalaz dhoqu gana mala othiza mishaza oykid izara hasa'ashe dizays betes.

Ha botha kaameti asa hara issi bessappe hara bessayfanan dandayiza miishatakko hizetikka yafarazan ogezan eqqidi asa naagish deettes gede baggara qasse dumma dumma mithatinne zumatikehipe keehippe betishe de'etes

issi kawo wosanchazi ha be ishe deees ha kawo wosanchazikka kushezan bi7ire oykkidi xaafishe deees izappe qase iza qoofezikka beettey qoofe wothidi harbe ishe dees addezikka ilisterant woykko saazin degginet yilma geetetti xeessettizayssakko iza sunthazikka

daro kawo oosanchati issife shiiqidi uttidayssi beettees a kawo oosanchatikka daannatinne dumma dumma hara oosanchati issife gididi shiiqotethan deishe deizayssi beettes izetikka ha beyidi qofa uguyeppe immana gidi ezigidi xiigiidi siishe de7ettes

nu dere gaammo asati issipe shiiqidi woga espesiza wogati deettes ha wogatappeka issi nazi muussa woga geetettes ha muussa wogaza izetikka ukeththaza bisidi ubbaykka ukeththaza bolla kusheza yeddidi iza be'isho deettes

Issi kawo oosancha dizayssi pudde bishe dees ha kawo oosanchazikka oone gizayssa gidikko daanna geetettizaysettees ha daannazikka qasse issi ginbe keelaza bolla pudekka ishe dees izaappe gede baggalakka ogeza bolla eqqida mithaykka beettes dumma dumma malatatikka bettishe deettees

Namu addeti issipe uttidi tobettishenne haasayishe diza issa bessishe de'ees. Ha namu addeta bolla qassi bootta tsafettida tsufekka garsara be'ettees. He tsufezikka haaza gize gidikko Toophiyaanne Afirkka kenddi woyko poolitika tukkusa tikidi namati isso issuwara tobettishe haasayishe diza issa qoncceko.

Issi addezi haa ba kushe idimmizinne ba achchetha bessidi miiccishe de7ees; izappekka guye baggara qassi tophphiya banddirazikka beeththees; ha addeza sunththathikka iza bolla xeqlay ministere abiy doctere le gennaa bal inkuan aderesachu melikt astelalefe giidi heyssa gussaykka xeqlay ministere abiy ahimedi hashshu gakkidetha nuus yeletha baalezas giidi ges.

Issi adde dizayssazi ha bidi dees ha addezikka qasse izas huphezikqa keehi bo7a woykko iza hudhizappe issi kezi dindindi dhayidayssa bessishe dees addezikka aazi haasayize gizayssa gidikko iza achcha dumma dumma qofata asatas immishe be qaalaza dhoqu histida mishazan haasayishe de7eesi.

Issi adde garsera booththa shuuurabe mayidayssazi ha tana beishe dees haaddezaska ayfeza bolla qasse manaxiri dees izappe guye baggara qasse koronte shuboza mitha bolla keydi nam'u asati qachishe deezayssi qoncekko.

darbu kawo woosancha gididayti issippe uttidi he habe'eettes izetikka be kushe issoy issa oykkidi deyfin izeta giddun qasse issine macakko gido attin izeti izappe saa metidi haaththawuiza pompazikka izita sinthen uttides

usupu asati beettizayssa gidishin ha usupu asatappe qasse nam7u asati waraqata oykkidi deettes hawaraqata oykkidaytappe issi yadezi be hupheza bolla booththa qoofe woththides izetappe bollara qasse koronte shu boykka aadhdhidi bizayssi beettes

Daro asati issife shiiqidi be giddon kaame woththidayssi beettees hakameza bolla qasse xaannettiza miishaza kontalizan qachidi kessana gish gede iza malatifhi deettees pude baggara qasse dugeha woykko nu dere abba mixe katamaza ayssiza addezi bettiza bessa pooqezikka beettes.

Daro gammo asatinne izitara qasse dumma dumma asaka gidibayti ekkidi korojoza giddon iza oykkife de7eettis ha gammo asatappe heedzdzati be hupheza bolla dunguza qoofeza wothin issi adduzi qasse booththa mela qoofeza wothidi issippe ekideettis

Asati issippe shiiqidi issoy issara hasayishenne issoy issara zoretishe de'etes ha asatika Azi yo hasa'izo gikoka eretonta ixikon izeta achan duma duma suyqeta bessiza misiley woyko xuufey xaafetidi de'es.

heedzdzu asati issife gididi eqqidayssa be ashe days ha heedzdzu asatappe giddun eqqidara indeo woykko macho gidishin egisekayti qasse addetakko izetikka waraqaathaza woykko maxaafaza oykkidi be achche bessidi ha be isho de7ettes

Nam77u cugan woykko nam77u bessan shagetida sohoti beetishe deetees. Issi bagezan qasse nuna issi sohoppe harasohon epana dandda7iza kaamey dees. Ha kaameza achen asati gelana giidi eqqidaysa besees.

Asay ubbayka uttidi xafishe deetes. Izeti xaafizay aaze gizaysa gidiko gede bagara hara asazi haasi'she de'ishin he haasa'iza qofaza ekkanas giidi guyeooe oysha zaarana giidi waraqataza bolla xaafishe deetees.

Aho dembay betes ha aho dembazika giya gidi izzi azi gidin eretonta agikoka pizza gidon daro asati issi bolla kezidi hanizaysi betishe des gede haho bagara asasoyne uthati de'izaysi betishe de'etes

Ha wolqqama kaamezi betes ha wolqqama kaamezi asata issi sohoppe haraso woykko issi bessappe hara bessa caanidii haaho ooge epanas maaddiza kaamezakko izan wullazi doyettin asati gelishenne ke'ishahe dizayssi beetes

Cugan cugan uttidi asati uttidaysa besishe des ha cugatappe qase issi macaya uttada izeta erisashe de'awus ha cugan uttidayti macashati be kushen waraqata oykin izaka sekata tamarsashe de'awus

Na'mu cugan oykko na'mu bessan uttida asati bettishe deettes ha na'mu bessan uttizaytappe qasse issi guutha nayti gede baggara deettes nam'atas qasse giddon uttada issi oydeza bolla naya izeetaka tamarsashe deyaws sekayti ubbaytikka be kushezan waraqata oykkidi izo beyishe deettes

Daro asati kathata giddonne dumma dumma kathatay nu dummida muurutata be giddon woththidi izara uttidaytinne ichidayti deydi deettes izeta giddon qasse issi inde dizaara be nazakka baadon eqqadaha hamethayda de7oos.

asati issife shiqidi uttidi deettes izeti uttida oydezikka zo7o bettizayssakko izata kushezanka waraqata deshin he addezikka waraqataza bolla xaafihe dees addezaska huphezi kehi bo7attidi ekkidayssakko

issi aaya dizaarakka kaththata dumma dumma kathappe woykko mithappe nu dimmiza kaththata moortu say hada iza bayzaafe deawus haaiy akka ba yideysazi timatimeynne dumma dumma tuumota be achchin efa ekkada iza bayzafe de7awus

Issi manara geetettiza woykko daro bessappe kameti shiiqiza bessaza beyashidays ha kameti daro bessappe shiiqidi heeppe qase asata caanni ifidi haraso issi bessappe hara bessa efana dandayiza kametinne asati beetti hedoyettis.

nam7u kaameti beettishe de'eettes ha nam7u kameza giddon qasse asati gelana giidi issi kaameza issidi iza achchen eqqidi beettes issi kaameza bollaka qasse miishati caanettidi de'izayssikka qonce gididi beettes

nam'u cugan shagetida bessay beettishe dees ha nam'u cugan shaketida bessezan heedzdzu toon hamettida bajaze woykko bajaze kaame geetettizaara de'awus izi giddonka asati uttidi de'ishin asatarakka laagetishe deezayssi qoncekko

Asati izappe nababidinne woykko xaafidi dumma dumma eratetha ekkana dandayiza miishati deettes ha miishatikka qasse aasi geetetti zogizayssa gidikko dawutare woykko waraqata woykko maxaafa geetetti de isettes des.

nuni nuus ogey baasettana malanne bushetida bitatey denba kayana mala baaseta pehizoorezikka beettes hidoyzourappe gede bagga qasse dumma dumma biratati eqqidinne he birataza bollara qasse nuus kotonte shuboykka iza bolla qashettidayssi qonce gididi de7ees

issi soho woykko issi bessan dumma dumma kaththatinne ushsha qomoti beettiza suuqe bessishe de'ees ha suuqeyka qasse awa geetetti zeggizayssa gidikko wodadatu nam7a geetettizayssa qasse qebelekka nam7a woykko zeero nam7a geetetti zeero odda geetettiza bessidan bessishe de'ees

Asati issipe shiqi uttidi dizayssa bessishe dees haasatikka aaze woththizayte gidayssa gidikko kowaase kayizayssa malizayta gidifin isetappe gede guye baggara qasse daro mithara kashettidi woykko eqqida mithati deettes haasatikka be sinthazan dumma dumma miisha ta woththidi uttidayssa bessishe deees

C'ora asati issipe shiqidi eqidi be'zaysa besishe de'es ha c'ora asatika aza lanqen eqidi gizaysa gidiko hate malizaysa lanqezan eqidi ubayika ha be'ishe detes izatape gede guye bagaraka duma duma abayne duma duma worati betishe de'etes.

Issi dalgga bessazi bettes hayssi dalgga bessazi dumma dumma mishati bettosona asa sohoy,mithathati, shuchchati,maatati dicci de'etes haththati izara gukkizayssi bettes. Gede bagara zumaykka iza bolla miththay betishe de'es.

Issi macca dazara be kushe dhoqqu histada ha bea'she dawus. Ha kushezape ushacha kushezan qasse mobaleza oykada karetha shurabe mayada nayyaka miccashe eqadus. Hupheza bollaka gitta qophe wottada eqada ha bea'she dawuss.

Issi ade dizaysa be kushezani mobileza oykidi ha be'ishe des izape gede guye bagankka hara asi de'ese gido attin ha asata gidon de'iza Ades qase ha misileza denthishe des ha adeza lanqera qase bitara qashetida keshaykka qonce gididi betese

Issi denbazanne dumma dumma miishati beettishe deezayssi qoncekko. Ha miishatikka keeththati beettishe deettes. Keeththa maliza qasse mayora issi sonson guppu guppu giidi uttida miishati deettes. Gede baggara qasse tamare keeththazikka beettishe dees.

Issi macca eqqada haa be7ashe de7awus; ha maccarakka dungguzaza qoodhezin yeggada qasse be korojozakka be bolla qachchada eqqa dus; izappe gede guye baggara dumma dumma maathathinne aaho miththathi beeththishe de7eeththees.

booththa mayo mayda asatey issife shiqidi deettes aazi ooththizo gizayssa gidikko isipiisay dees episazan qasse haaththe duge booththa kessidi woykko podha kessidi wodhdhishin iza giddon biidinne ka'ishe de'ettes

Issi booththa may'o mayda indiya ha beyashe dawus ha indiyakka mushura masatada qames agetettidayssaza may'ada keehippe ufayettashenne miicashe deyawus haindeyppe gede guye baggara dumma dumma mithatikka beettife de'ettes.

issi zo7o gongollo maliza miishay dees hezo7o gongollo maliza miishazan qasse heedzdzu asati uttidi deettes ha heedzdzu asatappe giddon deizara maca gidishin sekayti qasse attumatakko iseta lanqesikka kehi lo7iza bessanne maatati cilal7i ekkiza bessako

Daro lo'iza asatinne macati addeti issife giidi keehi ufayetishe deettes kusheka dhoqu bolla ooththidi izetappe issi addezikka qasse diithaza oykkidi sekaytikka yexishe be kushekka dhoqu histidi miicishe haaththey piissara gogizayssaza giddon biidi deettes

Nam7u maca nayti issife uttidi ha beisho deettes ha maca naytikka keehi ufayetifhenne miiciphe beyettes izeta giddon qasse issi noya be hupheza bollaka katetha qoofe wothada be ayfeza bollaka kusheza wothada beyawos.

Issi maca dizaara keehi lo7izaara ha beyasho deawus ha macasaka be kushezan qasse oddu miyey deiza mithaza oykkada ha bessashe de7awus he oyddu miyeyza bolla duge baggara qasse boos yoossi gizayssi katetharanne cilil7o xuufera xaafettidi dees.

Hezhzhu assati issipe giididi uttidi de'ettes ha hezhzhu asatappe nam'ati issi medho mayo mayidi xaffishe deizayssa bessides ha xafishe deizayttika oona xaafizo giizayssa giidiko gede bagara xillahune gettetiza addeza woykko duggeha deere asa killile asysiza ade sunththa xafishe de'ettes.

Gede baggara hezzu naytti uttidi be waraqathaza bea'she dethess. Ha bagara qassi namma'thi uttidi izzattakka suntha oychidi sunthaza xafishe dethess. Gidio attin xafidayttape issinaya ziqi gada waraqatha bolla bireyaza bolla xafashe deawuss.

Daro asati issipe shiiqidi eqqidayssa bessishe deees ha daro asatappe qasse nam'ati uttidi he shiiqida asata sunthaza xaafishe deizayssi qonceko izetappe gede guye baggara uutha qomo geetettidi gamo asati xeyssizayssi uuthati cilil'idi bettishe deees

issi addezi gede baggara ha be ishe dees haddezikka be sinthen dumma dumma mashinata wothidi dumma dumma waraqatataka iza achchen gizayssikka beettes addezikka ha be ishe dishin iza achchaa qasse dumma dumma geliza wulatikka beettetes

nam7u asati beettishe deeettes ha nam7u asatappe qasse issi addezi eqqidi dees issinozi qasse uttididees eqoyssazi bulla mayn uttidayssazi zoyo mayqes eqqidayssazi qasse oyddeza bolla dawutadeza woththidi dawtazeza bolla qase biirezara xaafishe dees

macatinne addeti gididi issife hamettishenne eqishe deezayssi bettishe deees izatappe guye baggara issi macaya be huphesa zo7o sharbezara goozettada eqqadus gede baggan qasse qorqoron kashettida kishazikka bettishe deees

tamare naytinne astamareti issipe gididi uttidayssi beettifhe dees ha tamare naytinne astamareti aazi ooththo gizayssa gidikko hidita sunthoza xaafishe deettes astamareti be borsa woykko be korduzakka be zokko bolla ba idi eqqidaytikka uttidaytikka deettes

asati gede baggara issipe uttidayssikka deiis ha baggarakka qasse macatikka issipe macatinne addeti guutha nayti ubbay shiiqidi uttidi pe huphekka goozettidi deizayssa bessishe deees ha asatikka issifetetha siiqotethan deizayssi qoncekko

tamare nayti salus ben eqqidi woykko yafadazan eqqidi issi mala may7oza woykko bena kethi bessiza issi timete keeththazan benatethi bessiza mayoza may7di issipe deettes iziti kaaze uththizo gizayssa gidikko be sunthaza xaabi shife deettes

4 kasanchat issi bolla eqid ya ha be'ishe detes. Ha 4 kasanchatappe 2 ti qase mayota oykid detes. Nam'atappe qase gidon eqidays kuwaseza kushen oykid ya ha beyishe Des. Izetika dembazan eqid ubbatika ha xeletes.

Issi aaho dembbazan kassanchati isdipe giddidi kuwaseza marshetishe de7etes, ha kaasanchchat oone xoonanay oone xoonanay giidi kuwaseza gidira woxetishe de7eetes.

Kuwase kaasancha getetidi eretidayti issí dembaza gelido kuwaseza kaa'ishe deetes. Ha oydu asatappe issi addezi hanko hezhatappe kuwaseza ekidi eetas immontashi bed dembaza gede ezgishe dees. Eetika kuwaseza marshetishe deetes.

Kasanchati woyko kuwase demban ka'ana gidi gigetishe de'iyayti betishe de'eyes ubbayka qase issi mala mayo mayidi lo'izaysanne kehi ufaysizaysa beyashe de'aus ha asatika kasaza dembazan gelonta shin ha gigetetha bolla de'izaysi qonceko

issi aahu dembazideishin aahu dembazan qasse kuwaase kaasanchati issife shiqidi salafetidi de7ettis izi tiyay ka ittena shin kaanappe sinthe giigetethanikka ubbay ziqqinne dhoqu gidi uttidaytinne eqqidayti issipeabeshedeetis

issi aaho denbazi dees ha aaho dembazan qasse kuwaase kaasanchati woykko to kuwaase kaana gidi asati giigitishe izan hamettishe deezayssi beettees izatappe giddon deezayssazi hara mayo maydi dizayssan qasse sekaytikka issi mala mayo maydaytikka qonceko

Issi aho dumbazani waase kaawiza kaassanchati issife girji beettishe dettes izetikka denbazani salfezan biizash qoncekko izita bollakka dumma dumma paydoti beettishe deettes leemisos laapun ossuni tamma usuppun oyddi uddipunninne usuppun gididi beettiza degayssi qoncekoo.

Asati issife shiiqidi issi uukeththaza giddon mitha aaqidi iza oykkidi ha beyishe deettes ha uukeththazappe ha baggara qasse hara xalaphezaza bollaka muuzeykka beettihe dees izeti issifetethan iza maana giidi ubbaykka eqqidi ha beettihe deettes

issi erettida kaasanchazi beettihe de'ees ha eretida kaasanchaza sunthazikka booththa xuufera xaafettidi deees iza sunthazikka gita wothancha hayle gebiri sillasse geetetti xeessettizayssadakko

Kaasanchati issife gididi issi bissan uttidi deettes uttidaytikka eqqidayti gididi issife deeettes ha kaasanchati macatinne attumatikka issi bolla deettes cilila may7o ma7idi eqqidaytikka bettishe deees.

Issi aaho wolqama denbay beettes ha dembazan qasse issi kuwase dizaaro nam7u nayti issoy issora gididi marshetishe deettes ha naytikka kaasancha geetette xeesettes goye baggada deezayssazi sinthessaza goodidi ekkana giidi iza guyera yiife dees.

Issi aho denbazan daro kaasanchati shiiqidi ha beisho de'eettes ha kaasanchati kaaseza duumanappe sinthe giigetethanne bena kaasezi lo'eth kaana mala bena giigissisho deizayssa bessisho deees.

asati issife shiqidi eqqidayssi beettishe dees ha asatikka oonante gidayssa gidikko qoodhezan baaje geetettizayssaza aaththidi kaasanchatakko izettikka kushezan qasse kowas maliza miishaza oykkidi ha beyishe deizayssi beettishe deees

Kohaase denbazan gelidi asati ka'ana giidi woykko kohase kaasanchati sife salpen woykko yafaran eqqidayssi beettishe dees izata giddon qasse izata kaasiza addezi giddon eqqida izatappe hara medho may'o may'idayss kabee.

kaasanchati issife gididi eqqidayssi beettike dees ha tookku haase kaasanchati ubbayta tiraza bollaka izeta fayduy beettike dees leemisos nam7u tamanne issino laatamanne namatama osuna laatama namu7atamanne issino usuppunanne oyday issife gididi deeettes

Kowaase kaasanchati issife shiiqidi eqqidi deettes ha kaasanchati zo7onne tooche medhoza maydi issi bolla eqqiday zoretisho dezayssi beettes gede baggarakka qasse uttidikka deezayti issife beettisho dezayssi qonceko.

Maca nayti banta hupheza gigisana mala woyko izeta huphe yoloso gidi asay gizaysa

Issi naa dizayssi mobaaleza oykkidi mobaaleza qasse beedi keehi ufayettishenne mecishe be achchezakka ha bessishe deees hessika aaze gize gizayssa gidikko izas shaakooy bayndayssa woykko go7ettidi wootethay bayndayssa go7ettishe deees

issi adde dizayssi be ayfezakkabissonta gita mayo maydi bottezakka aaththidi hubeza bolla booththa qofe woththidi tubbozara izetiqa jeneretore geetettizayssaza haaththezappe duuqishe deees iza guyezakka booththa bushe kafudey beettizayssi qoncekko

Nuni dumma dumma mithata leemisoos dharaphezata dumma dumma oydeta saaxineta oyshethana maaddiza miifatakko hara baggarakka wulata he izaranu oyshethana dandayiza miifati azi geetettizo biloone geetetti woykko oyshethiza miika geqipi xeetete ettes.

2 Tora hamutiza motor cycle getetizara de'awus. Izika ubbayka be hupheza bolla qase qopeza woyko be hupheza gozid iz bolla utid lagishe de'etes , gede bagaraka ogeza lanqen dumma dumma mithatine gimbet betishe dizays betishe de'esko.

Nam'u asati nam'u goma tohoy de'za motorsaykile getetizaysa bola ke'idi iza lagishe de'etes izetappe issi adezi kaloza oyqidi woyko bitara c'adidi eti izara lagiza bitazika shuchara gimbetiza bitazako woyko gezako.

issi aaho denbay beettees ha aahu denbazikka izara kameti hamettanas maaddiza asfalte woykqo shuchchara oosetida ogezakko ha baggara qasse issi gita kamezikka beettes kameza bollakka qasse xoossa misiley beettidalsikka beettishi dees

phissi aayya woykko issi n deya naxala zamayada ha miicashe deyawus ha aayyykka waayndare gizayssa gidikko toho bolla izis metoy woykko hargi deizayssa bessishe deees aayyakka eza izarakka laagetada gide beyishe deyawus

heedzdzu nayti harezara gaareza bolla haaththeza kessidi caanife woykko efishe deettes issi naazi sinthera hareyo goochchishe deees nam'u nayti qasse goyera goomaza sugishe deeettes bollan qasse zarkanezi haaththera caaneti diyishe de'es

Wottadereti issife salfen ke'idi eqqidayssi beettees ha wottadereta giddon qasse issineta issinetas imwttida kaamezikka bettishe de'es ha wottaderetappe gede baggara ginbera kashettida kifiley de'ishin ha keshazappe qasse kare baggara miththatikka yafaran de'izayssi beettishe dees.

Kameti yafaran uttidayssa beettishshe de'ees ha kametikka asata haho woge caanana maaddizaytakko izetikka hay eqqidi deettes izetappe guye baggara dumma dumma bil'o miithhati bollara beettishshe de'ettees

Daro asati issi ogezan hamittishe deettes hawugezanikka qasse kaameza bolla dumma dumma anqashata zo'o kontaleza naaththidi iza caane diggede efishe deettes ha baggan qasse haaththeta nuus duuqiza yarkanetikka uttidi di iza yssi qonceqa

Isshi aaho dembay beettipfe dees ha aaho dembazan woykko aaho abbay beettees ha aaho dembazi qasse haaththazi woykko abbazi booththa keeththiza mitti dees gede baggarakka dumma dumma mithati beetti he dezayssi panceqo.

ichachu asati issife gididi ha beyife deettes ha izatappe gede baggara issi maca beettishin izetikka kushen oykkidayssa ziggita maxaafatakko izeta sinthen qasse kanuley woykko orphile misilezikka beettes guye baggara qasse itiophiya giza xuufezikka xaafettidayssi qonceko

Issi nam7u tora hamettiza motore geetettizayssaza addezi laaggish dees izi laaggizayssazikka keehi dalga ogezan woykko shuchchappe oosettida ogezanko gede bagganka qasse daro asatinne bazizaze geetettiza kaamexara issife eqqidi deihe deyettes.

Issi kaameza wulaza loqu histidi nam7u asati do7yishe deettes hayjeti doydikka iza giddon aazi geltishe deezo gidayssa gidikko soome doosata caanana gidi gelthishe deettes ha soome doosatikka deshshata geetettes deeshshatappe gede baggarakka kameza giddon qase hara asatikka uttidi ha be ishe deettes.

Daro lo'iza mac'attinne atumatti issippe gididi eqidaysi bettishe de'es. Izzetika xarapheza bolla duma duma c'illilo woyko cisha pudhoza ekidi Usha buttilezaraka gididi wothidas bettishe de'es.

issi wolqama ginbey gede baggarawe tihe dees ha wolqama ginbezi dumma dumma hotele tawoykko tamare nayti izan tamarana maadizayssakko gido attin ha baggara qasse dumma dumma ogetinne kaameti ni dumma maatatinne mithati issife giddibettetes

Issi gita katamay beettishe deees ha gita katamaza giddon keehi ufayssizanne lo7iza ginbeti aadhdhidi aadhdhidi oosettidayssi beettishe dees ha ginbeta giddon hara miishatikka beetto naagikkokka izeta giddora gede ogey bidayssikka beettishe deees.

heedzdzu asati issife eqqidi eqqidi hasayishe deeettes ha heedzdzu asatikka ubbaykka hupheza bolla karetha qoofe woththida gido attin izetikka issoy issoara gididi heedzdzati kushezan waraqata oykkidi haasayifenne tobetife deettes

oyddu asati issipe eqqidayssi beettishe deees hoyddu asatappe issinaya maca gidi hinsekayti qasse addetakko haaddetappe giddon eqqidayssazi be kushe idimmidi ekkides ha baggara issi addezikka qasse waraqata oykkidi eqqides izata giddon xaraphezikka boothara beettishe deees

daro anqashati issi bolla shiiqise deizayssa bessishe dees hanqashataka issi addezi kaamizara hidi iza giddon gelxidi iza caanana gishe bessishe deizayssi qoncekko gede baggara dumma dumma ginbetikka bettishe de7ettes

Issi bootha shurabera; bootha bollaraka shurabeza bollara mayidaysika haa be'she dees.ha addezika qasse ezas buuchezika buro puulumishe de'zayssa hesika cima malatako.ezape gede guye bagara zambaba giza mithay be'tishe dees.

Aribaminc'e woykon oydutamu pultto gettetizaysan issantho detha tamare keththa gellosonne kessaso bessishe dees. Heska qasse awude osetidi gizaysagidikko 1958maretetha laythan osetidaysa besishe de'es

Maccatinne gashshe nayti issipe uttide be wogga besishe de'ttess izettika mayida mayozi izetta wogga woykko seera getettizaysa besesishe issippe uttide issippeteththaninne siqqoteththan ha be'ishe de'ettes.

Issi aaho timirte keethazan guutha nayti issipe gididi tamaresozan oydeza bolla utidaysi beetes; tamare naytika astamarey baynashin issino issino gididi issi oydeza bolla uttidi ha beyishe de'etes.

Issi maca dizara ha eqada kehipe ufayssizanne lo'izaraokko. izakka garssera gabare mayada bollara gawone gettetizayssa bothaza mayada astamare giddin akime giddin eretonara ha be'ashe de'awus.

Issi kawo osanich dizays hasayshe de'es iza sinthan qasi hezu lo'iza mishati qashetide'es xaripheza bolla izika bezi nababizaysa malatidi anijetida mayotaka ma'di qodhezanika zo'oy deizaysa hupheza bollaka karetha anjo ma'oza izi wothizays qoniceko

Kawo osancha gidana gidi issippe angeti keyida asay issippe shiqidi uffayetishenne deyizzaysa besishe dees gede bagara dumma dumma ginbeynne mithati melidi betizayssi qoncekko

wolayta sodo yunberesti geetettizayssazan irimidalle woykko nam7antho paace ekkiza tamare nayti ha imberesizan gelana mala izatas keeza mastawaqa geetettizayssazakka xaafettidayssi bettife deees

asati poloshiten keeththe malizayssa keexxidi iza garsan gelishenne ke'ishe de'eettes hasatikka dunkan geetettizayssaza ooththidi iza giddon uttidaytikka eqqidayti gididi ha baggarakka gede izeta issippe be'ishe de'izayssi beettees

Hissi cimmidadezi saledawekko karetha mala malezayssaza bolla salideza bolla xaafishu dees booththa xuufelezakka izi xaafishu deysi aygize gizayssa gidekko deentso woykko kore pamon biibi iza yooti.

tamareso maliza miishati isipe xaraphezazi woykko oydezi dees ha tamaresoza giddon qasse tamare nayti baynda sheni oydezikka berka dees izati iza bolla tamariza karetha saleda geetettizayssazekka gede baggara beettees

issi katama giddon de7iza tamaresoyi beettes ha tamaresosas qasse nam7ansodetha tamare keethtxakko izi beettizayssazikka hessanka awa timirte woykko awa nam7ansodetha timerte keethte ye7aleta huddase geetettiza woykko aaleta hiddase geetettiza bessan beettizayssazakko hessaska gelososinne kessasozi beettizayssakko

Issiyadde dizayssi haa haasayisho dees izaska qoodhezan qasse nu gaammo dunguza gidontaaggikkokka harar hele dunguzazakka qoodhezan yeggidi be kushen oykkidi haasayisho dees kushen isi oykkideyssazikka iza koosheza dhoqu histiza mae.

Issi aduqi woykko dalgi gide ekkiza tamare keeththa beettishe dees ha tamare keeththaza bolla dumma dumma do'ata mishilekka mishiletti deizayssi konchikko hara ginbezikka hara hara medhotan tiyetidi deyerita issi beettishe dees.

guutha nayti issipe gididi tamarishe deezayssa bessees ize ta giddoppe geede guye simmidi nam7u nayti beshe dettes aaze beezo gizayssa gidikko gide guye biidi astamariya guutha woykko maca nayta erisashe de'awus

Daro asati issife shiqidi de7ettes ha asata giddun qasse issi ade dizayssi beettife deees ha addezikka oona geetetts gishayssa gidikko tophiya deethan tamareza ayssizadezakko iza sunthayka biranu negga geetetti xeessetees.

Daro kawo oosancha gididi anjetti kayida asati macatinne attumati issi bolla deettes ha macatinne attumati karetha qofezakkawoththidi karetha gitamazakka issi mala maamadi haa beishu deettes.

Miththathi gede baggara cilil7idi beeththeeththes; ha miththathappe ha baggara qassi oge ooththiza doyzeree beeththees; ha doyzoreza bolli issi addee keeyidi eqqi des; ha ize sinththen qassi hara asathikka eqqidi doyzoretha be7ishe de7eeththes.

issi goyettiza biittay woykko zo'idi basettida biitta besishshe de'ees ha biittazappe gede baggara dumma dumma kaththatinne cilil'i ekidda maata qommoti issippe gididi beettishe deizayssa qoncekko

Issi woliqama ogedeeshe woliqama ogebikka mela biitta oge gidonta ashawara woyiko shuchchara oosettida ogekko ha shuchchara oosettida ogesan qasse heedzu toora hamettiza bajjaze geetettizarekkametishe deyshin ha baggara qasse asa caanniza kaame deshin iza nam'u asatikka gelishe de'eettes

issi hoogey efizayssi dees ha oho ogezan qasse issi nam7u toora hamettiza kaame woykko motoo saykilezan issi naa dizayssi iza laaggife dees ha ogezappe gede baggara wolqama woratinne mithati beettife de7eettes

issi gita katamay beettees he gita katamazan qasse aaho ogey nam7u sora bees he nam7u sora biza ogezan qasse salfen woykko yafaran kaameti issipe gididi lo7ishenne keehi ufayssisfhe hamettife deizayssi beettees

issi aaho bessezan gede baggara asati de7eettes ha baggara qasse issi dozorezi biittaza goyshe deees ha goyiza dozoreza bolla qasse issi addezi keydi deees gido attin gede baggara daro mithatinne aho ciisha woykko celil7i ekkiza maatati beettisi de7eettes

Issi aaho denbay woykko bessay beettees ha aho bessazan azazey beettizayizaysse hidikko dumma dumma siishati bessane zaara uttidayssi beettees iza achchizan qasse elida haathizappe pude tubbozara haaththiz bolla koydi bollafe qasse duge wodhdhi sho dezayssi arafa zara bettifi de'es

nammu addeti ha baggara deettes gede baggara qasse mithara kishettida kishsaza giddon daro woykko coro asati eqqidi wulazara ha beishe deettes ha namu addetikka bombappe keiza haaththezara be kusheza mecetise deizayssi beettees

daro asati hara dere dunguza gammoppe hara gido dunguzaza be qodhen qachidi yissife eqqida izata anchazanka qasse haathey pultidi tubbu zara woykko gimbezappe pude pentidike ishe deejayssa bessife deees

Asati issife shiiqidi eqqidi de7ettes ha asatappe nam7u addeti qoofe woththida ha qoofe woththidaytappe issi nozi dunguza woththides haya ha baggara qasse haaththey bombazappe yiidinne tubbuzara goggish deezayssa bessishe deees

issi tubbo woykko lastiqe bombazappe ke7eza haaththezi booththara gide podhidi goggishe deezayssi beettishe de7es hessika awa gogize gizayssa gidikko duma duma tuumota giddon goggidi izeti nuus lo7o muruta immana mala izeti uyishe detettees.

haaththa nuni demmiza bessati daro bessati deettes izetappe issino zi bomba geetetti xeeysettes ha bombazikka qasse shuchchan ginbettidayssazan haa nuus gogisho de ishin izappe gede guye baggara nam7u addeti woykko nam7u asati eqqi deha be isho deettes

usupu asati issipe gididi eqqizayssi beettife deees ha usuppu asatappe issi addezi qasse be hupheza bollaka qoofe woykko booththa qoofe woththidayssi beettes izetikka issi mala ichachati maydishin ichachatappe issinoozi qasse hara madho mayo maydi issife eqqididi eettes

Haaththe nuni demmiza bessati daro bessatakko he bessatikka leemisos denba woykko pulto giddoppe nu demmizayssi irappe nu demmizayssi abbappe nu demmizayssi deettes gido attin nayssiyay beettizayssi nu bombappe haaththe demmiza bessa bessishi deees.

Asati be hubeza bolla qoofe woththidaytikka addetikka macatidi gammo dungusappe harad duitera be qoodhezan pattii iza ha deyiti deetii aazi ooththi hedeyze diyayti gidiqo be kusheza meeti deedayssi qonca gididegeeti dees.